Ooratta layttan woykko gifataa aginan asay wolayttan bonchchiidi daro wogaa qonccisiyaa maayota duguzzata maayidi baali hellelle yaagiidi yexxiidinne ba wodiyaa aattiidi ooratta layttaa bonchchees.